Abaana balikusamba gumupira, umulara agwire yasi agwatire isokisi intandarafu umulara agwatire isokisi imwanga.

Umuseza ali kubunyasi ne jimisala gili inyuma wene migali, aliwo bunyasi bugali kabisa, asudile kitu mumbafu.

Mulimo miiba nenga milayi bajaga milayi jaguza miiba milayi.

nabonewo basilikale bali babili umulala emikye ehambile gusaala guliwo gwelisanalaze umulala agwatile ikofila awambikye nigumulundu

Awo haliwo imondo, eli mukigona, nehakutu hene hamiliya hakulayi, zamiliya.

Imbulu ili hagati he bisaala imbulu imbulu yagoniche imbulu imbulu imbulu

ba'atu bali mukwi'saya ba'kasi, ba'kasi ba'gali bali ni zi'ngoma, bali ni zi'ngoma ze'si ba'kuba nga ba'liko be'saya bali ni zi'ngoma

Umuseza amemiche ibbumba amemele ibbumba aliko futa malesi mubimuli

na'boneko baana ba'samba mu'pila ba'gwatike zi'sokisi ni'zingato ba'gwatikile zi'ngubo zi'mwanga

Naboone ko umwana agwatile i'ngubo intandalafu asudile mukono mungaji nenga emele asi mukono mulala asudile mungaji

Bakyibimbila bunyaasi lubembe, babimbila lubembe kuganji, kutulo kuliko misaala, lubega naye kuliko misaala nenga hasi lwanyi lulayi kabisa lwanyi lulayi lwaguma.

Umukasi ikale amemele umwana kumugongo aboyele shigongo imutwe.

Umukasi ali hango hewe alima madote gewe ajegele gandi apanjile kulwanyi agwatile igomasi ni chitambala imutwe agatele kulwanyi agana kugatunda

kyiso akalileko pekedo aliwo kiso kiliwo akalileko pekedo lubega maji nago galiwo

liguje lili mubisala hagati lyagoiche lili hagati mubisala mubimuli liguje liliko lili mubisala

bana bityukile bitu bali mulugudo lugudo lwabitila agati yekyisali kyisali kyili lubega ni lubega ibobo bityukile bitu bali kubitila agati baliko bajenda bali kulugudo baliko baza betyukike bitu kumutye basudile baliko bajenda bali agati yekyisali

Nabooneko lyato lilimo batu nenga ligana kuduma batu mumezi lyato lyato

nabonewo umukasi ikale hango wayombaka inzu iliko madinisa nijimidyango anikile zingubo kuluwaya

Inzu ingali babyalawo bimuli bakubba ingali iliko mabati kungaji matandalafu.